Yevuwo ƒe asime ya tɔgbe ɖe tɔ ɖe asieme mɔ nu wu ta ɖe ayame, enu vovovovowo le woƒe asime ya wole dzadzra.

Enudzraƒe ɖe. ya woɖo asi vovovowo. Enudzadzra vovovowo yɔ le dzadzra. Amewo tɔ ɖe anyi. Ame ɖewo le eƒlee. Ame ɖewo tsia wole ta bia.

Nyɔnu ɖe le wo xɔ me, ye wòkɔ asi ɖa ali ya wòtrɔ kɔ ɖe emia, emia kpa dzi, ya enuwo le wo xɔ me.

Egbe ɖe me ya elãwo vovovowo le, eɖewo le etsi me, eɖewo tsɛ̃e, eɖewo le adzɔ ge, eɖewo le egbe, egbe me.

Ametsitsi ɖewɔe wole aza ɖum, wota ɖo ʋe, si ee dzonuwo le woƒe ekɔme, wobla duku ʋe, wolé aha ɖe asi gbɔ egbe do ɖa gbe.

Sikakuƒe ɖe, ya amewo le. Wole dɔ wɔ. Ameɛ ɖewo tsɛ, wowu mod zi. Ameɛ ɛewo le sika ku ɖɛɛ kotokuwo me. Ameɛ ɖewo tsɛ wotɔ ɖe anyi.

Sikakuƒe ɖe amewo li le dɔ wɔm. Eɖewo le zɔzɔm. Eɖewo le sika kum. Eɖowo le nu ɖe ta. Eɖewo bɔbɔ nɔ anyi le nu kpɔm.

Ame ɖeow si nu le dɔwɔƒe, ya wole dɔ wɔ, eɖewo tsatsitre, eɖewo tsɛ wole dɔ wɔ kpli woƒe gbalẽwo, eɖewo tsɛa wole enu bubuwo wɔm.

Nyɔnu ɖe le atikutsetse vovovowo dzra, ebɔbɔ wòkɔ asi ɖe glã ya enuawo ƒoxlae, vovovowo ƒoxlae.

Exɔ ɖe me kpukpoe ɖeka. Kpukpowo le xɔ me. Enu vovovowo tsea le xɔ me. Ame aɖeke mele xɔ me o. Seƒoƒowo tsea le xɔ me.

Awusatɔwo le gbedoxɔ me le gbe dom ɖa, wo bɔbɔ le gbe dom ɖa, eɖewo tse wokɔ asi ɖe woƒe klo ta eɖewo tse wokɔ woƒe ŋgɔ kɔtu anyigba.

Ame wɔme eve ɖe le emɔwo dzra ɖo. emɔ vovovowo li. Emɔwo vovovowo le xɔ me. Nyɔnua le etɔ wɔ ŋutsua tse le etɔ wɔm. ya ŋutsua do gaɖoŋkui.

Ŋutsu ɖewo le eʋuƒoƒe. Wota eɖo ɣi ye wobɔbɔ nɔ anyi. Ya eʋua le woƒe akɔme ya wokɔ atia kɔ da ɖe edzi ye wogbɔ ƒoƒo ge.

Eŋuƒoƒe aɖe, nyɔnuvi aɖe kple ŋutsu aɖe wole ŋu ƒom, nyɔnua kɔ etre bu ta ƒo eɖa gã aɖe ɖe ta, ya wodi be yeadzo, ŋutsua tse le ŋua ƒom.